Ente nyingi ziri omu muhanda zirimu nizigyenda harimu obucwamutwe harimu nana ente enkuru, enkuru ziine amahembe maraingwa obucwamutwe tibwine mahembe hariho n'endi ente eziine otuhembe otukye, ezimwe ziine erangi erikutukura n'ezindi ziine erikwiragura

Abantu baingi bahuumize nibashaba abamwe bajwaire emidaari omu maraka abamwe nibareeba ahansi abandi nibareeba omu maisho abamwe babubatize etoomi.

Omukazi aine akaveera omungaro naatekamu entonga. Harimu n'enyanya n'aharibaju hariho obutaasa bw'emondi. Hariho n'enanasi n'obutunguru n'ebitokye na wotameroni.

Omuntu ajwaire akakokoro kirikwiragura aha munwa ajwaire nana esaati erimu oburikutukura noburikwiragura aine nana amapeesa garikwera aine nana eishokye ririkwiragura nana omubiri gwe nigwiragura.

Omuntu arikureebeka engaro zonka ariyo nashuuka sabuuni aha ngaro aine engaro zirikutukura, sabuuni eri omu kiceepe kirikureeberwamu eine ekifundikizo kirikwera omuntu ajwaire na n'empeta omu rukumu.

Enjojo eyemereire eine amaino garikwera maraingwa eine omunwa muraingwa, eine erangi ya kitaka, etaire omunwa aha kati koomire n'aha nyuma yaaho hariho obuti bwomire

Abaishiki bashatu bashutami hamwe omwe ajwire enkofiira babiri tibazijwire omwe ajwire oburahuri aha maisho abandi tibabujwire boona baine laputopu aha bibero babiri bariyo nibareba aha y'owagati

Abaana baingi beerundaniire hamwe abamwe bajwire obusaati bwa kitaka n'abandi baine erangi ya kijubwe n'abandi baine obw'erangi erikwera

Eishengero rya Uganda ryetoreirweho ebendera nyingi za Uganda ziine erangi erikwiragura neya kinekye na erikutukura nahagati hariho ekishushani ky'entuuha, eishengero ryetoreirwe emotoka nyingi hariho n'abantu abariho nibatambura.

Emicungwa mingi na n'emizaabibu na n'amapeera birundanire hamwe emicungwa eine erangi ya kicungwa, amapeera gaine erangi erikwera, emizaabibu eine erangi erikutuukura.

Abantu baingi berundaniire hamwe. Abamwe bariyo nibashoma abandi bariyo nibahandika, n'abandi bashutami bariyo nibareeba omumaisho. Harimu n'ondijo oriyo nakwata ebishushani ayemereire ahagati yaabo.

Abaana baingi berundaniire hamwe ,hariho abemereire nana abandi bashutami ,hariho abajwaire esaati nabatazwire esaati harimu abajwaire esaati ezirikutukura nana abandi bajwaire ezirikwiragura

Omutsigazi ari aha ryato ari omu nyanja, aineho ebafu ya buru nana akatimba n'aha rubaju hariho amabare maingi g'erangi erikwiragura n'amaizi nag'erangi ya kitaka

Orureere rw'erangi ya kijubwe rukomire aha mutwe n'aharubaju hariho omwana ariho narureba rukwatsize aha kintu kirinka eibare.

Abashaija bashatu bashutami aha maato omwe takureebuka mugongo hariho eryato eririkutukura hariho n'eritsigire erangi erikwiragura hariho nerya kitaka hariho nerya kijubwe omwe akwaitse ekiiko natabura omu maizi.

Enuuma eitaano ziri hamwe ishatu nizireeba orubaju rumwe emwe nerebukaho ekicweka kyenyima kyonka endiijo eriyo nereeba ahansi ziine amatu maraingwa ziine emikira migufu.

Omwishiki ariyo naazana omupiira, ajwire enkaito zirikwiragura na sokusi zirikutukura n'empare erikutukura na akasaati karikwiragura n'eishokye rirkwiragura n'omupira n'ogw'erangi erikwera nana erikutukura

Enjoki nyingi ziri aha kishashara ky'obwoki n'aharubaju hariho ekintu Ky'erangi ya kinekye. Ekishashara ky'obwoki Kiine erangi ya Kitaka Enjoki ziine erangi erikwiragura.

Abaishiki bashatu bari hamwe, omwe akomiire eishokye enyuma n'ondijo arishazire, ondijo akomire obututu boona bajwaire Obukokoro , boona bajwaire obusati burikwiragura enyima yabo hariyo ekizimbe na emiti mingi.

Abantu baingi bariyo nibesharinga abamwe bakwaitse ebendera omu ngaro abandi baziine ahamabega n'abamwe bemereire ondijo ariyo nanywa amaizi abandi bariyo nibagambira aha masimu aha rubaju hariho ebizimbe bihango.

Abantu bariyo nibapakira ebitookye aha mapiki abandi bashutami, abandi omwe ajwire enkofiira y'abasiraamu, babiri bajwire obusaati burikutukura aha rubaju hariho n'orutookye ruhango

Empundu eshutami omu kishaka eine amaisho gakutukura, eine erangi erikwiragura, eshutami omukishaka Ky'erangi ya kijubwe nerebekaho ekicweka ky'eruguru kyonka.

Omuntu arikurebuka engaro zonka aine esihaani nyingi ezimwe eziriho ebyenyanja n'ezindi ziriho obwenyanja obukye esihaani n'ezerangi erikwiragura.

Ensenene ziri aha keiko, akeiko kaine erangi ya kitaka harimu ensenene eza komire harimu neza kijubwe harimu n'emiheesi harimu na obutunguru.

Egaari y'omwika eriyo neegyenda eine amataara garikwera g'erangi ya kineekye omu maisho n'erangi erikwiragura eri aha ruguuto rwayo aha rubaju hariho n'ekishaka

Enjubu nyingi ziri omu maizi. Ezimwe nizirebekaho emitwe yonka n'ezindi nizirebekaho emigongo n'emitwe. Ziine amatu garikutukura n'amaraka gakutukura n'emigongo erikwiragura n'emitwe erikwiragura.

Omuntu arikureebeka engaro zonka akwaitse akacumu omu ngaro na n'esiimu n'aha rubaju hariho garubindi na n'orupapura nana aha rubaju orundi hariho ekyoma kya karimagyezi.

Abashaija babiri bari hamwe omwe ashutami aha ntebe ajwaire butuusi omu bigyere n'ondiijo ashutamire aha kadeeya akakwatsize ah'eibaare bayegamire ekiyungu kihomise eitaaka aha diriisa hariho rediyo.

Omutsigazi ayemereire aha rubaju rw'eryato ajwaire akasaati karikwera nana empare erikwiragura n'omuryato harimu obutimba bwingi obumwe nobw'erangi erikutukura obundi n'obwerangi erikwera

Abashaija bana bari aha mutwe gw'enju bariyo nibahanika , enju eyombekyise amatafari aha rubaju rw'enju hariho na waya z'amashanyarazi.

Omwana omwe ayemereire omukazi ashutami ahansi akwaitse akadomora nanywa amaizi aha rubaju rwehe hariho ecupa ibiri omwana ajwaire eshweta erikutukura nana empare erikwera aha rubaju rwabo hariho omusiri gw'ebikyoori

Ekereziya mpango eine amabaati garikutukura gaineho n'obundi bwoma busigiise erangi erikwera, eine nana amatafaari g'erangi ya kitaka aha mutwe gwayo hariho akooma k'enkuba omu maisho gaayo hariho omurongooti nana ekiti

Abatsigazi beemereire hamwe bakwitse ekishaho omu ngaro, ondiijo tihaine eki akwitse, aha rubaju hariho ekiju kirikwenda kugwa, nana akatandaaro kariho enshonzi aha muzito nana ebyenyanja bikwatsize aha butemere

Abaana bari omu runyiriri omwe ajwire akasati ka Uganda n'ondiijo ajwire esaati y'ekitengye n'ondiijo ajwire eshweta n'akashati karikutukura n'ondiijo ayemereize obukumu bubiri ahaiguru n'ondiijo nawe eyemereize obukumu bubiri abukwatiire aha bwa mutaahi we

Enjoki eri aha kimuri kyerangi erikutukura. kiinemu n'obwakinekye. Enjoki eine erangi erikwera nana erikwiragura. Enjoki neyiha omweyangye aha kimuri kandi neyamba n'ekimuri okukira gye.

Enjoki eri aha kirabyo kirikutukura omurubaju kiine erangi ya papo n'enjoki Eine erangi erikutukura nana erikwiragura harimu nana erikwera enjoki neyiha omweyangye aha kimuri Kandi eyambe n'ekimuri okukuragye.

Ekishiisha ky'omugusha kyemereire. Omugusha gwine erangi erikutukura n'ekisinsi kyakyo n'ekyerangi ya Kitaka gwine mu na nerangi ya kinekye.

Omuntu akwaitse omwani omu ngaro. Aine engaro zirikwiragura, n'omwani harimu ogurikutukura n'ogw'erangi erimu obwa kijubwe nana obwa kinekye nana ogundi harimu ogurikwiragura.

Abaana bashatu bari hamwe baine kamera omu ngaro bariyo nibwata ebishushani, omwe ayekwitse aha buso n'ondiijo eyegami aha ibeega rya mutaahi we, aha nyima yaabo hariho enju eshakaize ebinyaatsi

Omuntu arikurebuka ekicweka kyah'amaisho kyonka ajwire akakokoro aha maisho aine amaisho garikwiragura n'ebireju birikwiragura n'amatu garikwiragura akakokoro nak'erangi erikwera.

Ekyenyanja kikwatsize ahansi. Hariho na n'akooma aharubaju na nakagoye Ky'erangi ya kinekye. Ekyenyanja Kiine erangi ya kinekye na n'erangi erikwiragura harimu n'erangi nkye erikwera.

Enuuma nyingi ziri hamwe zemereize emitwe ahiguru ziine erangi ya kitaka. Ezimwe nizireeba ahansi ezindi nizireeba orubaju rumwe ziri omu kashaka komire.

Emyenda mingi eyanikire aheeru harimu ebitengye birikutukira harimu n'ebya kijubwe harimu n'enshaho harimu n'enkofiira harimu n'ebibumbe hariho n'obutambara hariho n'ebiteteeyi.

Enju ibiri zishakiize ebinyaatsi zombekiise amatafaari. Aharubaju rwazo hariho emotoka eri ahansi y'ekiti. ziine erangi ya kitaka zetoreirwe nana ebiti bingi bihango.

Abantu baingi bari omukishambu abamwe bariyo nibahinga abandi nibataha amaizi naharubaju hariho etanuuru nana amaju, nana amaju gombekire hamwe.

Omutumba gwine erangi ya kizibwe nana endeere za kizibwe, hariho nana endeere eziine erangi ya kinekye nana erikutukura hariho nana kandi akabazu kaine erangi zirikwiragura.

Emigyera ya amaizi erimu neehimintika. Giine erangi erikwera aha rubaju hariho n'ekishaka ky'erangi ya kijubwe nana amabaare g'erangi ya kitaka nagandi g'erangi erikwiragura nago getoreirwe ebishaka.

Omuntu atakureebuka weena nayiragura n'ahu ayemereire hariho erangi ya kinekye n'erikwiragura ahaiguru hariyo ebicu by'erangi ya kinekye n'omushana guriyo nigwaka.

Ekyenyanja kya purasitiika kihanikire ahaiguru, kiine erangi ya kinekye nana erikutukura nana erikwera nana eya kitaka nana erikwiragura. Aha rubaju hariho n'omutahimbwa gw'ekicweka n'akagoye k'ekicweka.

Omukazi ajwaire esaati y'okutukura ayekomire akatambara karimu eby'okutukura n'ebirikwera eyekoreire ebaafu erimu esuuwani zirikwera n'ebikopo harimu ekikopo kirimu oburikutukura.

Abakazi bashatu bari hamwe omwe aineho omwana ajwaire busha n'ondijo omwana ajwaire emyenda n'ondijo mukazi ajwaire ekooti y'okutukura n'ekitengye kya buru ondijo ainami ajwaire sikati erikwiragura.